Nin waddo marayo wataa gaari madow ah waxaa ka dambeeyo guri jajaban waxaana daba socda ninkan kale

Meeshan waxaa yaalo labo katiin oo midabkooda dahab yahay miis cadaan ay saaranyihiin

Waxaa ii muuqda qol jiif ah oo midabkiisu yahay dambas go'a saaran uu yahay dambas

Waa sakalo kooban saddex oo is-dulsal saaran midabkooda yahay beer

Waa gabdho iyo niman aada iyo aada u fara badan oo dhugu soo horeyso waxay wadataa dirac buluugga iyo masar madow ah ninka ugu soo horreeyaan wuxuu wataa sharci daana iyo fanaanad madow

Ii muuqda welasha lagu rido qashinka midabkoodu waa guduud jaalle iyo madow wayna isku dhex jiraan

Waa nin qudbaynayo waxuu wataa makaroofan, waxuu xiran yahay shaati cadaan ah iyo surwaal garee ah iyo garabaati madow.

nin aad ubuuran oo fadhiyey kuraas weyn waxaa ag yaala miis miiska waxaa saaran buugaag faro badan iyo dacayo yar yar iyo baaquliyo yar yar iyo bakeeriyo ninka wuu soo aruurinayaa

Nin farsamayaqaan ah oo sameeyo alaabta ayaa wuxuu halkaas ku sameynayaa sariir jabtay oo ka jagtay lug lugaheeda ka mid ah

Waa nin marayo waddada wuxuu wataa cimaamad bishaati iswallow caddeysa waxaa ka dambeeyo naag jeeb ka wadatay

Meeshan waa laami ga biyo ayaa la fadhiya n ayaa ka taagan waana laba qeyb

Waa laami waxaa xaqaayo maamooyin waxay ku xaqayaan iskoobo dharka ay qabaan waa cabaayado qaxwi caddaysi guduud madow

Waxaa ii muuqda kadin dahab ah oo kabaabin leh oo midabkiisii ay jaallo

Waa laba kabood waa midabkooda yihiin caddaan waxa ay saaran yihiin miis caddaan

Waa dukaan ka ama market oo lagu gado dhar kala duwan maxaa ka mid ah shaatiyaal ka is-waallo

Waa niman aada u badan ninka ugu soo horeeyo wuxuu wataa suud madow xigeen ah ninka ka dambeeyana wuxuu wataa shaar caddaan

Meeshan waxaa iga muuqda mashiinta lagu shido cabitaanka iyo qudaarta waxaana lagu isticmaalaa koronto

Nin fadhiyo meel Hotel ah ninka waxa uu ku fadhiyaa nimanka waxay wataan dhrkooduna waa cadaan

Waxaa ii muuqda dabaq laga dhisaayo masaajid dhismaha waa uu socdaa waxa uu ka kooban yahay shan biyaano alwaaxyo ayaa ka tagtaagan iyo biro ayaa ku jira

Waa subur markeed ama hayad markeed oo lagu gado cabitano ayuu nuuc ah cafi kola kolo een shani istaroobaei wax walboo oo cabitanahaa lagu gadaa

Waxaa ii muuqda guri hada la dhisay oo ay midabkoodu yahay caddeys waxa ay leeyihiin qolol midabkooda yahay cadays albaabadana waa guduud waxa ayna leeyihiin jiko waxaana saaran jikadaa mutureel

Ah oo cad iska been ah oo wax lagu soo duubaysan jirin oo iska soo duubay waxa saaran waxyaal waa madow iyo caddaan isku jiro

Waa naago iyo niman naagta ugu soo horeyso waxay wadataa taraaxad baluug saako ama cabaayad mad madow ah waxa ag yaalo laptop

Waa dhalinyaro kuguleysatay banooni oo koob qaaday, wiilka koobka hayo waxuu wataa fanaanad buluug iyo cadaan ah iyo go buluug iyo cadaan ah.

Dukaankaan waxaa lagu gadaa dharka noocyadiisa kala duwan waxaan kasoo gatay shaati cadaan iyo koofi madow iyo surwaal gaduud ah

Waa ciidamo ama askari saaran baabuurkoodii

Sawir ku sawiran boor nin ayaa hoos marayo wato oki yaalo midooday

Wiil ku jiro baasta gidduudan korna waxaa ka saaran basal bambanooni iyo qudaar kale waxayna saaran yihiin miis cadaan

Nin ku fadhiyo kursi oo wata suud madow ah iyo shaati cadaan ah

Waa miis waxaa saaran koobab caddaan waxaa kaloo saaran jibsi iska waa caddaan

Waa fadhi dul saaran rog fadhiga kalarkiisu waa caddaan roogi kalarkiisuna waa cagaar

Waa gabdho arday dugsi sare ah wato dhar isku eg buugii qalma gacanta ku watarkoodu dharkey wataan caddaan

Waa nin iyo naag. Ninku waxuu rinji maranayaa mushinbiyeeriga, dhar waxuu wataa surwaal cagaar ah iyo shaati cagaar ah.

Waxaa ii muuqda rooti saddex tufax ah biyo faanta ah tarmuus shax ah waxayna saaranyihii miis

Waa naago iyo niman waxay joogaan xaflad waxay ku fadhiyaan kuraas guduud waxay wataan shaatiya caddaan xijaabo qaxoow madow

Waa boonbale midabkiisu yahay buluug waxaa suran katin midabkiisu yahay dahabi

Waa laba wiil oo isku dhaar ah isku koofi ah oo dharkoodu yahay caddaan waxayna gacanta ku wataan boorso

Waa laba saxan waxaa ku kala jiro soor mid waxaa ku jira soor iyo caano mid waxaa ku jira soo hilib waxaa ag yaalla basbaas

Nin farsamayaqaan ah wato shaati iyo surwaal is ku dees ah oo midabkiisu yahay buluug iyo koofi jaallo

Waa hal nin wato suud wariij ah shaati cadaan ah

Waa kabo janbal oo labo joog ah meesha ay saaran yihiin waa meel jaale ah kabaha midabkoodu waa cadiin madow

Waa hal boonbalo waxaa kujiro katiin iyo faraanti iyo dhagodhago. Boonbaluhu waa madow katiinad iyo dhaguhu kalarkeedu waa dahabi.

Waa gabdho fadhiyo ag yaallo miis ku fidsan maro gaduudan gabadha ugu soo horeyso waxaa ag yaalo laptop mid waa shishe indha shareer ay xirantahay madow iyo xijaab

Waa niman aad u faro badan iyo labo naag ilaa iyo seddex naag. Ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa koofi cad iyo ookiyaalo madow ah iyo shaati garee ah.

Waa guryo jajab ah waa oo jiigad ah albaabkiisa waa cadaan yaaliin geedad.

Waa hoteel ama hool oo yaalo miisas iyo kuraasi miiskan usoo horeeyo waxa saaran bakeeri iyo saxano iyo darmiish

Waa niman badan ninka ugu soo horreeyo waxa uu wataansha tacagaar sual madoobe niman kalaa ka dambeeyo waxaana ka sii danbeeyay guri

Waa meel banaan oo ciid ah oo bacad waxaa joogo dad fara badan oo iskugu jira dhiman iyo naago iyo ilmo

Laba nin oo wada socota oo mareysa dukaan mid wuxuu wata raatacadaan surwaal madow midda kalena shaato caddaan sirwal jaallac

Waa masaajid lagu tukanayo masaajidka wuxuu ka sameysan yahay dabaq roogiisu waa cagaar

Meel nin iyo naag fadhiyaan naagta usoo horayso waxay wadataa maas barxad jaale iyo madow ah iyo cabaayad

Qol ku jirto hal sariir oo bilaa firaash la, aan ah sariirta wareegeeda waa jaale joodariga saaran waa baluug

Waa hal nin jannaaga badan nacagaha waxay xaaqayaan guriga hortiisa ugu soo horreyso maxay wadataa dirac madow ah iyo go caddaan ah

Waa niman io labo gabar miiska waxaa u saaran buugaag laabtoobyo caafiyo gabdha u soo horeeyso waxay wadataa xijaab garawaati io saako cadiina ah

Waa gabdho badan sawir galaayaan waxaa ka dambeeyo niman wataan shaatiyo suudeed

Meel caddaan ayaa loo waxaa ku jira kattiinaad iyo franti ka katiinada kalarlkeedu waa madow

Gabar midikoodu yahay garoon waxay wadataa xijaab qaxoo ah iyo shuko cadaan aduunka ah

Waa nin dilayo cunug yar ninkaas wuxuu wataa uul yar oo uu ku garaacayo cunuga

Waxaa ii muuqda guri dabaq oo weyn iyo geed cagaar oo tallaal ah

Waa guryo biyo ku saabsan fatahaan waxaa ku dhex jiro dad bajaaj ayaa u dhow

Waa niman badan waxaa ugu soohoreeyo nin wato ookiyaalo iyo dharka darees oo cagaar ah.

Meeshaan waxaa saaran maro guduudan marada waxaa kor saaran alaabtii dhaqanka somalida hore

Meeshaan waxaa saaran

Waa nin inaaga is a fadhiyo ninka korkiisa dhan wuu gubtay waxaa huraya dab

Waa fadhi saaran lix barkiin fadhiga midabkiisu waa caddaan iyo dahabi

Nin watafaikan waxaa gadaal ka saaran sanduuq raashin ku jiraan ninka muxuu wataa shati cad is madow

Warashati saaran meel cadaan ah shatiga midabkiisu waa geduuti haddaan ku jiro kartaan

Waa dheel kalarkeedu yahay qaxwi mooyo ayaa ogyahay

Waa isbitaal ku yaalo iskaboornada midabkooda yahay cadaan

Waa carwo ayyu dhar nooc ah ay yaalaan xijaabo saakooyin gorgorayaal salliyaal macawiisas

Wuxuu saacadooyinka baabuurta lagu dhajiyo midabkoodana waa caddaan

Waa diyaarad joogta ama fadhiso eelaboorkeeda diyaarada midabkeeda waa cadaan iyo cagaar

Waa niman aad u fara badan ninka ugu soo horeeyo wuxu wataa shaati caddaan buluug iyo cagaar

Waxaa ii muuqda shaar caddaan ah gadaal waxaa ka xiga biro waxaana ku sawiran yaxaas

Waa nafaqo loogu tala galay tinta yar iyo weyn waxay ka sameysan tahay ofokaadho midabkeeduna waa cagaar

Waa boomble saddexba ah waxaa ku jiro saakooyin bombarka dharkiisa waa cadaan kalarkoodu waa beer

Waa arday diyaarineysa imtixaan ka gacanta ku haysata qalin iyo buug miis u saaran tahay

Waxaa ii muuqda laba nin mid wata fanaanad cagaaran iyo mid wato fanaanad cadaan ah waxa ay na hayaan al waaxyo

Waa wiish wayn oo aad udheer dherer wato midabkiisana waa jaalo

Waxaa ii mooda shaar caddeys ah midabkiisuna waa cadays waa uuna laalaban yahay waxaana ku xiran qolof

Waa miis waxaa saaran hilib lagu jarjarayo waxaa kaloo saaran kafee hilibka waa la karinayaa waxyar kadib

Niman aada u badan oo ku jiraan niman waaweyn waxay wataan dhar caddaan cagaar gaduud basali

Miis saaran saxan buugga saxanka waxaa ku jira canjeero waxaa yaalo maraq iyo biyo

Waa guri wayn oo qabyo ah dhismo ku socoto waxaa agyaalo bulukeeti iyo carro.

Waxaa ii muuqda galka mobeylka A51

Waa ciidan boolis ah oo wato shaati caddeyska koofi cadays oo fadhiyaan meel ayay haystaan

Waa biyo aada u fara badan oo halis ah ku aruuray guryaha qaarkood ah

Waa arday dugsi sare ah ardayda waxay fadhiyaan fasalka waxay wataan dhar cadaan ka ah

Waa waddo la fadhiyaan waa la xaqaya cagaf cagaf jaalle ayaa joogto dadna way joogaan gadaalna waa suuq tukaamo ayaa ku yaalla

Waa niman wax baranayaan aaday ii waaweyn yihiin kuraas ayey ku fadhiyaan oo guduud ah waana niman waaweyn

Niman marayo meel masaajid ah wata shati cagaaran cimaamad cover iyo khamiis guduudan iyo macawis

Waa naga oo wataan cambuur cadaan waxaa ugu xiran maro guduudan

Waxaa ii muuqda sariirta caruurta iyo riyadh oo midabkoodu yahay cadaan waxaa ku dhax jiro joodari buluug ah

Waa wado uu maraayo hal wiil wuxuu wataa shaati cadaan io surwaal cadaan mesha waa laamiku yaalo mesha qashinka

Waa gabdho dheelaayo dhaanto iyo wiilal, gabdhaha waxay wataan goono oo go cadaan ah dulsaaran iyo dhar hidiyo dhaqan ah oo jaale iyo madow ah.wiilashu waxay wataan fanaanad jaale iyo madow ah iyo maro macawis camal u xirteen iyo suun cagaaran.

Waa niman aad u faro badan oo fadhiyo meel masaajid ah. Masaajidka kalarkiisu waa gaduud gadaashiisa waa cadeys. Nimanka waxay u badan yihiin niman wato qamiisyo.

Waxaa ii muuqday sarwaal midabkiisu yahay buluuq dhexdana ka jajaxan waxaana ku dhex jira caag cad

Muhaboor ku dhigaankana hortiisa waxaa ku sawiran naag qabto saako iyo masar madoow ah

Waxaa ii muuqda miiska lagu qadeeyo oo ay saaran yihiin sahmaan iyo qaado waxaa hortooda ka muuqda armaajo ay saaran yihiin talaabo kale iyo fadhi ay saaran yihiin barkimo

Waa hool waxaa yaalo kuraasman iyo miisas cadaan ah waxaa yaalo ubaxyo iyo maro jaale ah, dhulkana waxaa yaalo roog dheer oo gaduudan.

Waxaa ii muuqda niman fadhiya makhaayad oo cunteynaya waxaa ag yaalla biyo gaduudan iyo wateer cad waxa ayna wataan dhar kala duwan sida shaarar khamiis iyo shaar iyo koofi

Guri ladhisaayo dhagaxmin sida bulukeeti camal lugu dhisay kalarkiisu waa cadaan iyo qaxwi.

Waa guri la dhisaayo niman ayaa dulsar saaran al waaxda ayey hayaan bulkeed ayuu ka kooban yahay

Waxaa ii muuqda dad farabadan oo joogaan xeebta badda oo ka kooban dhalinyaro dad waaweyn isugu jiro

Waa meel maleeyo lagu dabayo meesha ugu nin nin ayaa taagan waxa uuna gacanta ku hayaa shabaq a dabayo malayga

Waa dugsi waxaa joogo wiilal yar yar waxay wataan khamiisyo madow qaxwi cadaan si jahaad ay ku fadhiyaan

Waa dabaq dheer oo dhismihiisu socdo ka sameysan buluketi shamiito daaqadaha way furan yihiin fiilooyin ayaa kula dhegan

Gaari loogu talo galay ilmaha yariiska ah gaariga larkiisu waa jaalle waxaa ku ciyaarayo cunug yar

Waxaa ii muuqda kala duwan oo sheekaysanayso waxa ay wataan dhar acad

Waa garaafa saaran miis garaafaha waxaa lgu shubayaa caano caanaha wa cadaan Garaafaha midabkiisa waa gaduud miiskana waa baluug

Mudad oo ku jiro gaari gaariga midabkiisu waa caddaan iyo cagaar gaariga wuu socdaa

Waa dad badan oo meel fadhiyaan oo iskugu jira rag iyo dumar oo sacbinaayo

Waa nin wax dhisaayo ninku waxa uu wataa funaanad buluug iyo surwaal

Waa boonbale midabkiisa yahay madow waxaa ku jira kartiin midabkiisa iyo dahabi

Waa geed lagu dhex rido ilmaha waxaa ka dambeeyo geed kale oo baxayo waxaan hoose yaalo qalaf

Waa meel maqaayad ah lagu qadeeyo ama lagu seexeeyo waxaa yaalo kuraas iyo miisaas kuraasta kale erdogan miisaskan waa madow

Waxaa ii muuqda niman fara badan waxayna fiirinayaan qofka la hadlaya qaar waxa ay wataa ookiyaalo gadaalna waxaa ka xiga buluug ah oo ay wax ku qoran yihiin

Waa dabaqyo dhaadheer oo ku yaallo laami laamiga waxa maraayo mootooyin mootada midabkeedu waa gaduud iyo jaallo

Wado oo laami ah fadhiyo biyo waxaa maraayo baabuur weyn oo sagsiig ahaan baabuurka midabkiisana waa cagaar

Waa masaajid dabaq dhismo ayaa ku socoto midabkiisa wacdaan

Waa miis oo lagu cunayo bariis miiska korkiisu xasaran saliid biyo la habeeyo iyo cunto kale oo ku diyaarsan miiska

Waxaa ka baxaayo geed basbaas midabkiisu yahay cagaar dhulka waa ciid

Waxaa ii muuqda masaajid masaajidka midabkiisu waa caddeys waxaana ku tukanahay hal nin wuxuuna ku tukanayaa salli

Oo guri weyn wuxuu leeyahay albaab jaallah guriga kalarkiisu waa qaxwi waxay ku dhex yaalo geed weyn oo cagaaran

Waa wado laami ah maraayo mootooyin mootada midabkeedu waa gaduud

Waa beer lagu soo deeyay biyo beerta beer moos iyo liin ku taallo

Waa dhega dhago yaryar oo saaran meel caddaana dhegaha kalralkoodu waa dahabi

Waa guri laga gurayo qashinka iyo alaabaha gurigaaso waa jaalle

Waa gabdho dugsi sare dhigto waxay gacanta ku hayaan buugga qalin waxay wataan dhar racdaan

Ha keed lagu dagsado ma lagu degsado alaabta kalrkiisu waa jaalle iyo buluug

Waa wiilal yar yar oo badan oo wato dhar cacadaan ah

Waa sariir weyn cun afar barac waxa saaran busto iyo dhar kale waxaa ku jiifo wiil yar oo laba jira ah

Waa dhago dhago saran cadaan ah kalarkoodu waa dahabi waxaa la socdo franti

Waxaa ii muuqda laba bilood oo midabkoodu yahay jaallo oo cycle ah

Waa duur ka kacay dabeel geedihi dhamaa seexdeen

Waa dabaq aad udheer oo wayn dabaqa midabkiisa waa buluug

Kursiga ama tunjiga loogu talo galay dadka curyaamada ah

Sariir labo nafareed firaashan waxa ku firaashan go, karis ah cadaan iyo cagaar ah sariirta midabkeedu waa gaduud

Waa qare saaran meel lagu ganacsanayo qaraha midabkiisu waa cagaar dhexdiisana waa guduud

Waa laami marayso mootooyin badan wadada laamiga wey dagan tahy

Waa gabdho iyo niman gabadha ugu soo horreyso waxay wadataa taaxad jaalle ah midda kalena waxay wadataa taraax

Waa niman aada u fara badan iyo laba naangood lacagtu waxay wadataa madow cadaan iyo masar madow eh

Waxaa ii muuqdo baabuur ay saaran yihiin dad baabuurkaas oo ah kuwa loo yaqaano uuraalka kalarkiisu yahay buluug dadna korka saaranyihiin

Waa guri wayn villa ah oo dhulkiisa banaankisa waynyahay banaankiisa waxaa saaran inertlog

Waa wiil aada u qurux badan wuxuu wataa khamiis cadays ah iyo koofiya madow ah waxaana madaxa u saaran cimaamad qurxan

Waa diyaarad oo dhulka dajin diyaarada midabkeedu waa cadiin gaduud

Waxaa yaalo kursi cadaana miiskiisuna waa caddaan

Waa nin wata dhar dharka waxay ka kooban yihiin baluug yaa loo cagaar iyo orange

Waa shaambooyin ku jiraan kartoon midabkoodu waa midow ga midabkiisuna waa caddaan

Waxaa ii muuqda meel lagu iibiyo dalalka moobeelada la gashto waxa ayna sulan yihiin meel ayagoo badan hoos ka yaalaan

Waa gabar baraneso caafimaad wafdato xijaab cadaan ah gabar bay madaxa uga duubaysaa faashad

Waa keek midabkiisu yahay caddaan waxaa kor uga daahsan shukuraato midabkeedu yahay madow qaxooy

Waxaa ii muuqda wadaad salaad tujinaya wadaadka waxa uu wataa khamiis bulugan iyo cimaamad guduudan iyo koofi cad waxana ku daba tukanaya dad fara badan

Waa gasac ku jiro geed cagaaran beer laaman dhaadheer leh

Waa shaati laa laaban midabkiisu yahay pink oo biyo biyo ah miiska midabkiisana waa cadaan

Waa arday dugsi dhexe ah waxay wataan dhar midabkiisu yahay jaale iyo cadaan waxbay qorayaan

Waa nin baranaayo caafimaad wuxuuna taaj ahaan madaxa ugu xirayaa kuakle maro cad

Waa miis ay dul saaran tahay lixbirkiin rogodo waa cagaar ay ku jiraan qol

Waa boonbalooyin cadaan ah iyo katiinad iyo jijin, faraanti oo wada dahabi ah.

Waa galaas ku jiro biyo wasaaran yahay miis miiska waxaa ka hooseeyo roog cadaan ah

Waa wado xaafado mareeso wadada waxa ku yaalo geedo cali garoobyo

Waa saacad oo labo xabo meel suran saacada midabkeedu waa buluug iyo madow

Waa ilmo ku jiro dugsi waxay akhrisanayaan kitaab quraan ka ah

Waa laami waxaa goynayo gaari noocisa yahay madow oo saaran yahay caagag

Sawirka waxaa ka muuqda meel ay ku yaalaan dabaqyo gurya hoose iyo geedo cagaaran

Waa kareen la marsado jirka karenga wuxuu ku sameysan yahay karoota iyo afkaadho

Waa miis saran baaquli kujiro furuut furuutka wuxuu ka sameysanyahay babaay cambo iyo qare

Waa baaskiil yaalo meel oo mutuleel ah baaskiilka midabkiisu waa madow io baluug

Waa sariir nooceeda yahay labo nafar Waxaa saaran go. Cadaan ah

Waa cabitaan orange ah wuxuu ku jiro dhalo cabitaanka waxaa gacanta ku heyso naag

Miis saaran saxan cadaaan saxanka waxaa kujiro jibsi baradho ah basal iyo babay

Waa buraash lagu qaato biyaha midna waa buluug buluug midna waa biinji

Waa miis lagu dhaqaayo soon diyaa midabkooda blue miiska waa cagaar

Cabitaanada la sheego babaay moos qaro ye lindana waxaa yaallo cabitaanada oo dhan oo qaar u badan iyo cambo

Waa fadhi midabkiisu yahay madow waxaa saaraan barkino midabkooda iyo madow

Waa arday laga aruurinaayo xaajadii imtixaanka macalin ka aruurinayo wuxuu wataa fanaanad qaxwi biyo biyo ah

Waa canjeero ku jirto dugsi ama saxan canjaarada waa canjarada oo qalayl oo gaduudan

Waa camero kala furan oo caddaan ah iyo kartoonkeedoo caddaan ah

Waa carruur lagu gado weelasha waxaa yaalo maacun waxaa ku sawiran boor oo ay ku sawiran yihiin weerar nooc walba oo badan

Waa qol waxaa yaalo fadhi midabkiisu yahay cadde derbiga waxaa ku dhagan laptop ama tv midabkiisu yahay madow

Saxan saaran karooto rajoor basal waxaana dul saaran mii is caddaan ah oo yar

Waa badbaanooni midabkiisii yahay cagaar waxa uu ku dhex jiraa kartoon